Teƒe sia fia amikuƒe aɖe yi ke dɔwɔlawo yi ke le amikuƒe alebe wonɔ gakpo aɖe dem edo me yi ke wole dɔwɔwu yi ke nye er dzɛ̃tɔ me ye wotso gakuku ʋiwo sɔ̃ɔ ɖɔ eyi ke gakpo yi ke dem wole toa me efia be wole ami kum le tome.

Nɔnɔmetata ɖe dɔwɔla yiwo ke tso dziɖegbe kaɖidɔwɔƒea le exɔ tame le sola panel trem ɖe eɔx tame alo eʋe ƒe ŋusẽ ƒe agba lem ɖe exɔ tame yi ke amewo le dɔwɔwuwo me hetso egakuku aŋuti ɖiɖiwo ɖɔ yi ke le woƒe deɖienɔnɔ fia

Amewo le seƒoƒobɔ nyui aɖe me yi ke be ame sia ame le dɔ wɔm le yiƒe seƒoƒo bɔ ŋuti e… agble ŋu yike amewo do da maɖu afɔkɔe fɔkpawo ele abɔ me wo le seƒoƒoa wo dram ɖo nyuie kple susu be woate ŋu awɔ dɔ alo atsi nyuie. Teƒe nye seƒoƒo bɔ nyuie aɖe me.

Afi sia enye ami dzraƒe aɖe si ke dzokeke afɔvɛtɔ tɔ ɖe wobe emɔ me tsom wole ene eye nenemake ame ɖo ha le mɔ godo, nyɔnua ɖe kple viawo dzi be yewoa tso eŋu mɔ la me, le ami dzraƒea, eŋu aɖe yi ke amadede blɔ me hã tɔ ɖe ami dzraƒea abe ami wobe ya dze ene, ye kaklatsi aɖe hã le ami dzraƒea yi ke le gbefã nudzadzra le afi ma

A…afi sia enye eku aɖe teƒe yi ke amewo ƒoƒu ɖe amekukuɖaka aɖe ŋu le etoame, alebe ame aɖe hã dze klo ɖe ame aɖewo si ke nɔ anyi la ƒe ŋkume, yi ke ɖee fia be e…ele fafam na ekuƒomea yi ke le anyinɔƒe. Enye eku aɖe teƒe amewo le koti yibɔ me sɔŋ hele fafam ne amekukua yi ke nye ku aɖe teƒe yi ke amewo sɔ ɖo.